Uburiro bumeze neza bkubatswe byakijya mbere bufise aho kwicara hameze neza intebe zifise ibara ry'ubururu.

Ibitabo binini binini bigerekanye vy'amabara atandukanye nkayirabura ekanayatukura ni ibitabo vyo mu bubiko bw'ishuri ryacu, kandi birakundwa n'abantu benshi.

iyo abana batarakwiza imyaka yo kuja ku mashuri , hari uburyo baba barabatwaramwo bwo kubasamaza , kubugurura mu mitwe ,kubereka utuntu n'utundi , kandi ivyo kenshi na kenshi birabafasha.

Ibikinisho vyabana vyiburungushuye biri mu bwatsi butotaye bifise amabara menshi ayatukura ayo ubururu ekana yandi atandukanye.

Mu mashure kenshi na kenshi usanga bigisha ibintu vyitumatumanako usanga bafise ama mashini menshi nyabwonko.

Ubwiherero kubatse neza ufise imiryango ikomeye kandi imeze neza yo mu buhinga bwanone ifise ahantu kwitunganiriza mu bukaraba n'amazi meza n'isabuni.

Kera abarundi nta muserukizi twari dufise mu bintu bijanye no kwinonora imitsi, ariko, ubu barabonetse kuva yaho twaboneye muvuduka n'amazamyami baduserukira mu bijanye niukwiruka.

Agakinisho ka bana gakozwe mu giti gafise imigozi igiye icamwo hagati iriko utundi tubaho dusize ibara ryirabura.

urunganwe rwo murino misi ni bo bantu ba mbere bakunda ikintu kijanye no kwinonora imitsi ahusanga umwana atanguye gufata imikino akunda kuva akiri muto

Umwambaro w'abakinyi w'umupira w'amaguru usa neza ubereye ijisho ufise ibara nk'igicatsi gitoto n'iryera.

Iyo ikibuga kibaye gito cane cane ku mupira w'amaguru uwo mukino ntuba ukitabiriwe n'abantu benshi nk'uko twabiziga.

Akabati kagenewe kubikwamwo ibitabo ibitabo vy'ubwoko butandukanye ibitabo vyinshi bitabo vy'amabara atandukanye ayatukura ayi icatsi kibisi aho icatsi cumye canke ayo ubururu vyose kw'ishuri wacu ubutwarie dubifise.

ubwiherero bwubatswe neza bw'abigeme , bufise umuryango usize ibara ryera , kandi ukozwe mu cuma , ufise n'ibiyo bimenetse impande zimwe zimwe.

Umupira w'amaboko kenshi na kenshi uri mu mikino ifise ibibuga biba bisukuye bisize kandi n'amabara nkayatukura canke ayubururu.

Uruhome ruriko inkaratasi yanditse ko ibintu vyinshi kandi urwo ruhome rukaba rusizwe ibara ryera urwo ruhome n'urwo hafi y'imuhira.

Umweni wacu arakunda kuja gukina umupira afise umwambaro w'i kawutura n'umupira vyibarary'ubururu nigera, kandi kenshi abirambika ku bwatsi bumeze nku butata aye.

Abana bamwe ari bo bantu ba mbere bakunda ibintu vy'imikino yo kwiruhurira mu mutwe mwo gukina imipira y'amaboko canke w'amaguru no kuja kubivuma.

Ikibuga gisa neza c'ubatswe ku buhinga bwa none, ikibuga c'umupira w'amaboko gihagatiwe n'ibiti binini kandi bifise amashami menshi.

Ububiko bw'ibitabo, ibitabo Vyinshi biri mu bubati bwategekanijwe kugira bubikwemo ivyo bitabo iruhande yawo hariho ikibanza ciza co kurukiramwo wongera usoma ivyo bitabo.

ku bw'itegeko ry'umukuru w'igihugu yashizeho ryo gutera ubwatsi ahahereranye n'ibarabara , kandi abene gihugu bakaryumvira , ubu igisagara kirashagije.

Ibitabo vyinshi ,bitabo bigerekeranye, bisize ,amabara atandukanye ,hariho ibifise amabara atukura ,ay'ubururu eka, nay'icatsi cumye.

Aho twari tubaye umwana wese wasanga kenshi na kenshi afise umukino umwe yikundira nk'uko tutigera tuyihurizako turi benshi hari abo wasanga bakunda u mupira w'amaboko canke umupira w'amaguru.

Amashuri menshi aba afise intebe z'ibiti zifise amaguru y'ivyuma amadirishya y'ivyuma reka n'akabati ko kubika mu ibitabo vy'umwarimu.

Ubwiherero bwubatse neza, busizemwo indani amabara yera eka n'ayatukura ku muryango, bwakijwemwo amatara yera.

Mu burundi haraje ibibuga vyinshi vyubatse neza reka kandi bigiye bikinirwamwo imikino ibiri itandukanye nk'umupira w'amaboko n'umupira w'amaguru.

Ikibuga cubatswe neza c'umupira w'amaguru eka no wamaboko gikigujwe n'ubwatsi butotahayi.

Ishure rya kaminuza mu gihugu kibanyi cu rwanda n'ishure ryubatse neza bikomeye risize ibara ryera eka kandi rikikujwe n'ibiti bitotahaye.

Ikibuga gitoya co gukiniramwo umupira w'amaguru. Ni ikibuga cakira abarorerezi benshi kandi cubatse ku rwego ruteye imbere.

iyongiye gukina umupira w'amaboko kenshi na kenshi ngendantwaye umwambaro w'ikahutura n'umupira by'irangiritukura n'iryera.

Abavyeyi bakibona ko umwana wabo afise impano yo gucapa baca bihutira kumugurira ibikoresho yuugucapa harimwo n'imikasi.

Abantu batatu bariko bakina umupira w'amaboko mu kibuga iruhande hari ivyatsi eka n'igiti c'amashami menshi.

Uburaro bwiza buteguye muburyo bwa none, bugerekeranye eka bufise n'ikibanza umuntu ashobora kwicaramwo

Ishure rigaragara ata muntu n’umwe aririmwo ,ririmwo intebe ,rifise uruhande rukoreshejwe mu vyuma ,n’urundi ruri mu biti.

Ubuhinga bwa none bugumabuza ari bwinshi kugeza yaho abantu dushikaye turonderera umuyaga nkuba umubiraya.

Iminsi yose iyo tugiye kurorera urukino rwishure kukibuga, twajana intebe tukayitereka iruhande yikibuga, kugira turorere ataco twinona.

Ibibuga vyose, maze gutemberera ikibuga c'umupira wamaboko ni co, maze kubona cubatswe neza, kandi gifise isuku.

Uruhome, rutandukanya ubwiherero bw'abagabo, n'ubw'abagore; rwubakishije amatafari ahiye, kandi rusize n'ibara ryera.

Ububiko bw'ibitabo vyo gusoma, burimwo akabati kagenewe kubikwamwo ivyo bitabo. Hejuru hari ivyatsi vy'umuhondo.

Jewe nta mugenzi wanje twigana twama twibaza igituma umwigisha acinjira misose yatuma ingwa zo kwandikisha kurubaho twebwe gusa.

Abakinyi y'ishuri yacu bakina umupira w'amaboko aho hari mu gihe bagiye gukina urukino bari ku kibuga bafise n'imipira.

Mukibano iwacu aho umwana yigenjeje neza kw'ishuri, iwacu bamuha akaganuke kumupira w'amaboko canke uwam'amaguru bivanye n'uwakunda gukina.

Aho tubaye kubwo ugukunda umupira w'amaguru, baratevye bahazana akabuga gatoya ko gukiniramwo uwo mupira w'amaguru.

Ububiko bw'imfungurwa zigiye zitandukanye eka kandi nubwo ibikoresho vyo mu kwifashisha mu gihe uriko urategura imfungurwa amasafuriya reka kandi murubwo bubiko hariyo imboga.

Igihugu cu Burundi carateye imbere .Aho umunyeshuri wese yiga ibintu bijanye nituma tumanako aronka imashini yiwe nyabwonko bwite.

Agasaho kabikwamo ibikoresho gikoreshwa mu guteranya ,mu kugwiza ,mu kugabura canke mu gukuramwo ibiharuro ,gafise ibara ryirabura.

kuvanakera abigeme bamye barondera kumenya utuntu n'utundi kugeza n'aho ubu abigeme bageze mubuvuzi kandi bateye imbere

Igikoresho bakoresha mu guteranya canke kugwiza ibiharuro. N'igikoresho gifise ubuhinga buhanitse. Urwego rw'aho, ushobora kugisangako ibiharuro vyose wipfuza ukabiteranya canke ukabigwiza nk'uko uvypfuza.

Imashini yagenewe guharura ibiharuro, kuriyo mashini hariho utumenyetso two kugwiza , two gukuramwo no kugabura.

Umuganga ariko arasuzuma ibintu akoresheje icuma cabigenewe, yambaye impuzu yera.

Dutaru twinshi tugerekeranye twiza duto duto dufatishijwe hejuru utwuma dufise amabara atandukanye ayatukura na y'ubururu eka na yandi.

Ibitabo vyiza bigerekeranye bifise amabara atandukanye mka yubururu ayatukura eka igitabo kimwe kimwe cose gifise n'ikaramu bisa.

Ibitabo vyinshi binini binini vyandikishijweko amabara atandukanye nk'ayo ubururu ari icatsi cunwe eka nayatukura.

Ububiko bw'ibitabo, ububiko bwagutse buri mu ibitabo vy'ubwoko bwinshi hejuru yivyo bitabo hari ibikinisho vyabana.

Umuyobozi w'ishure ryacu afise ububiko bw'ububiko abika mw'imapuro bw'ububiko burimwob impapuro z'amabara atandukanye ay' ubururu ayasa n'icatsi cumye eka nayasa ni catsi gitotahaye.

Ububiko bw'ibitabo bubitswemo ibitabo vyinshi, mu kabati kabigenewe? ivyo bitabo bifise amabara atandukanye, ku ruhande y'aho hari ibicapo.

Umuntu yagiye kuraba ahabitswe ibitabo yambaye impuzu ifise ibara ryirabura yicaye ku ntebe y'igiti.

Ububiko bw'ibitabo , ibitabo bibitswe mu bubati bwabigenewe ,eka ku ruhande hariho n'indobo ziri mw'ibara ritukura.

Kenshi na kenshi amashure y'abana iwabo bifise aba akikujwe n'udukinisho twinshi tw'abana dutandukanye nikivuma eka n'ibindi.

Ababyeyi bakibona ko umwana wabo akunda ibintu bijanye n'ibicapo baca bamugurira ibikoresho vy'amabara atandukanye bijanye n'ivyo bintu akunda vyo gucapa.

Ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaboko, cubakiijwe ubuhinga bwo ku rwego rwo hejuru, gikikujwe n'ibibaho, n'ivyuma bisize amabara atukura n'ayera.

Imuhira i wacu hari ibikinisho vyinshi aragukinisha abana, ariko ico abana imisi yose bakunda gukoreesha cari ikivuma.

Ishuri je na abagenzi banje twizeko ryaririhereranye ni barabara ryubatswe muburyo bwanoni vyari bitandukanijwe n'ibiti n'ivyazi.

Imuhira i wacu turafise umwana akunda gucapa canecane ibicapo bijanye n'inyubako.

Umuvo wubatswe kijyambere wubakishijwe amabuye, haruguru yawo hari ivyatsi bimeze neza bitotaye, mur' ivyo vyatsi hashinzwe ibiti bifise amashami menshi.

Abantu benshi bamaze iminsi bidoga kuko i bujumbura amatongo yaraze ntaho woronka wubaka inzu nk'uko waruvyipfuje.

amashuri nagiye ndigamo yaba afise ibibuga byo kwidagaduriramo binini binini kandi kenshi na kenshi yaba arimo n'ibiti birebire

Agakoresho bakoresha mu kubika ivyangombwa neza mu dupapuro, kenshi na kenshi ako gakoresho kaba gafise amabara agiye atandukanye, hari ayatukura, ay'ubururu, ayera ay'icyatsi gitoto eka nay'icyatsi cumye.

Mugihe umucunzi w'ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaboko yarasamaye hariho umunyeshure aho akinjiyemwo kugirango abe ariryohera.

Mu gihe c'ibibazo amashuri menshi ntiyemerera abanyeshuri ko binjirana udusaho uretse yuko badutora batashe.

Kw'ishuri ry'intango twizeko hari imikino myinshi nkibibuga vy'imipira amaboko canke amaguru ega, kandi tutibagiye nibivuma, kuko ari vyo twakunda gukina.

Amabombo atatu y'amazi, atumberanye n'umuvo aho hagenewe yuko amazi azoza araca. Iruhande ya ho hari ibiti birebire eka, n'ubwatsi bumeze neza.

Ikibaho gisizwe ibara ryirabura canditseko imyimenyerezo yo kwuzuza ukoresheje imperekeranya, eka kandi no gutora ijambo ukoresheje imperekeranya.

Abanyeshure bavuye kw'ishure bambaye imyambaro isa bariko baca kw'ibarabara rihagatiwe n'ubwatsi butoto ariko umwe muri bo arikoreye.

Ishure twahora twigako ni ishure ryubatswe neza mu buhinga bwa none risize akabara kera eka hanze rifise n'ubwatsi bumeze neza bwo kuruhukiramwo mu mwanya w'akaruhuko.

ntaho nakagendeye iminsi myinshi umwigisha w'ibiharuro yama ar'umugabo cangwe arumusore kugeza yaho nuwatwegisha icirwa co kumugoroba y'aba arumusore.

amashure yo mu ntara yarumonge kenshi ntakunze kwitabirwa n'abana benshi kubera y'uko ibiharuro vy'abana benshi bo muriiyo ntara usanga barahevye amashure

Iyo twaba twagiye kuramutsa nyokuru, twarakunda kuja gukina n'abandi bana mu biti, canke mu dushamba twimejeje.

Aho twariko turataha tuva mu bikorwa vya misi yose twahuye n'igikoresho co kwigurutsa bihetse abantu bane batatu muri abo bane bari abanyeshure bambaye umwambaro usa.

Abanyeshuri nibo bantu bakunda kwiyorohereza kugera yaho mwigisha abaha ibiharuro bagahitamwo gutora akantu kabafasha kubiteranya cane kubikwiza.

Umupira mwiza ukomeye, Umupira w'amaguru ukozwe mw'isashe ifise ibara ritukura n'umugozi uva mu bitenge.

ishuri ry'intwaro n'ishuri ryubatswe neza ku buhinga bwanone ariko idakunze kwitabirwa n'abanyeshuri benshi.

Igihe twari, mu mashure afise uburaro, ayo mashure, yategerezwa, kuba afise ikibuga kinini; kuko, hari igihe twahora, twanikira ivyo twarayeko, kugira bicemwo, akayaga.

Twahora twigishwa n'umwigisha misi yose yaza ahetse umwana ku mugongo, adusigurira ibiharuro kandi natwe twaramukurikira, tukavyishura nkuko yabitubajije.

Isomero, ririmwo, intebe, gusa zigaragara, intebe zo mu buryo bwa noni ,zifise Amaguru y'ivyuma, zikozwe mu biti, urubaho ruri nyuma, icafye ko impuzu z'Abahungu n'iz'Abakobwa.

Kuvana kera amashuri yose yama aha umwanya wo kuroka abanyeshuri, ariko ishuri ishingiro ry'i bururi abanyeshuri benshi ntibakunda kuja kwidagatura muri uwo mwe anyi.

Abana iyo baba bahejeje kuruhurira umutwe baja gusoma ibitabo bivanye nico umuntu wese ashaka kandi incuro nyinshi vyarabafasha.

Mukugwanya umwanda inyuma y'ishure iminsi yose umuyobozi yari yaratoye umunyeshure azoza arasukura inyuma yamadirisha aho abanyeshure bagenzi biwe baba bataye impapuro.

Ikibaho gisize ibara ryirabura, kiriko umyimenyerezo wo kurwiza, aho tubona igisoro ca mbere, ica kabiri, ica gatatu, ica kane n'ica gatanu n'ibindi...

Umunyeshure, igihe yariko aragora umwigisha, umwigisha yamuhaye igihano co kuja ku kibaho agasubiramwo indome zose, eka kandi anazerekana.

Ku ishuri iwacu iyo hageze amasaha y'akaruhuko kuko ata kengeri twari dufise twakubita ku cuma hama kigasamirana abanyeshuri bose bakumva amasaha ko ageze.

Abayobozi bo kw'ishuri iwacu, bari abayobozi bakunda ibintu bijanye no kwinonora imitsi gushayaho batuzanira ikibuga c'umupira w'amaboko.

Mubwatsi butotaye buri impande y'urogo kwa Sokuru, niho dukunda kuba turateramira iyo twagiye kumuramutsa.

Ishuri mu kanyosha gitabirwa n'abana benshi kandi bahurumbira ni ishuri bifise ikigo kinini umwanya munini wo kwidagaduriramwo kandi biri mubintu biryohera abanyeshuri.

Uruhome rwubatswe namatafari aturiye, ruriko urukaratasi rucafyeko umupira intebe, igiti, igitabo, n'agakoresho ku guca umurongo.

Muhira i wacu aho kera twahora dukoresha amadirisha y'ibiti uwu dusigaye dukoresha amadirisha yo muvyuma, kandi bakayasibiga amarangi.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, namabuye, rifise amadirisha y'ivyuma, n'imyango y'ivyuma, kuruhande hari ivyatsi vy'umuhondo, kandi rifise n'umuvo utembamwo amazi.

Abanyeshure bari mw'isomero bambaye imyambaro isa, bicaye ku ntebe z'ibiti eka ishure ryabo ryubakishijwe n'amatafari ahiye.

Ishure umugenzi wanje y'igamwe ifise ibishigikizo vy'ivyuma bifise ibara zitukura o mu kibuga hari vyase bitotahaye.

Ishuri rifise ibiti vy'amashami menshi ni igibuga cagutse abanta bidagaduriramo, aho hari mu gihe amasaha yogutaye abanyeshuri ageze.

Kw'ishuri iwacu imbere yo kwinjira mw'isomero turabanza kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu dutonze ku mirongo.

Ishuri ritaraheza gutegugwa neza muriryo hariy'abana batatu bambaye umwambaro usa, imbere hariho ikibaho gisize ibara ryirabura

Agakoresho bakoresha muguca umurongo canke gupima amasantimetero ku rupapuro gakozwe mu giti.

Abanyeshure bambaye umwambaro usa , bariko basa n'abaduga ngo binjire mw'isomero , umwe yikoreye ikintu gifis'ibara ry'ubururu

Umwigisha, yatwigisha, minsi yose yahagarara, imbere, yacu, ahetse umwana kumugongo, natwe turiko turamukurikira kandi tumwishura kubibazo atubajije.

Ishuri ryo mu Kanyosha ryubatswe neza kandi rirakomeye. Ikirenzeko, rifise ikibuga kinini abana bidagaduriramwo, n'ahantu ho kunywera amazi.

Ishuri ry'ibijyanye no kwigisha imyuga mu kanyosha riri mu mashuri afise ibibanza bishagije cyane kubwo ibiti byinshi birikikuje n'ivyatsi kandi bitotahaye.

Muminsi y'amashuri, ibarabara ryo mu kanyosha ku ki polisi ku kagoroba abanyeshure barica mu ari benshi bambaye n'imyambaro isa.

Ibarabara risukuye ryubatswe mu buryo bwa none rifise umuvu wagenewe kuzoza uratembwamwo n'amazi i ruhande yaho hariho ibiti birebire bishajije iryo barabara.

Abanyeshure benshi iyo bariko barasaba abavyeyi kubaronderera amashuri kenshi barakunda mu mashuri afise ibibuga vyagutse.

Inyubako yubatse ku buhinga buhanitse, iruhande yaho hari ibiti birebire ,vy'amashami menshi, ivyo biti bikaba bishinze mu bwatsi butotaye bukikuje ibarabara ry'ivu.

Amashuri yaho dukomoka kenshi aba arI amashuri atitabigwa n'abana benshi. Gusa akunze kuba asizwe ibaragera afise ikibuga uruhande rumwe rurimwo ivu urundi ruhande rurimwo ubwatsi.

Abanyeshure bakoze umuzingi bicaye ku ntebe zifise amabara yera bambaye imyambaro yera nifise ibara ry'ubururu.

Kenshi na kenshi, amashuri ya kaminuza, aba, ari mu mashuri, ya mbere, yubakishijwe ubuhinga, bwinshi; no kuyaha, ikibanza ciza, co kuruhukiramwo, mu mutwe.

Iwacu dufise uburaro bwubatswe neza vyakiJambere .Ubwo buraro bukaba abugizwe n'ibitanda vyiza bigerekeranye.

Inama inama yabereye mu bubiko bw'ibitabo uruhande rumwe rukaba rwari rwicayemwo abantu bane urundi ruhande rukabarwari rwicayemwo batatu imbere y'abo bantu bakaba haricaye isinzi ry'abantu baje kumviriza iyo nama.

Ishure ryubatse kijambere, rifise intebe z'ibiti. Izo ntebe zifise amaguru y'ivyuma, hakurya yazo hakaba hari umwanya wo kwitunganizamwo mu gukaraba amaboko, haruguru y'uwo mwanya hari ikimenyetso c'umusaraba.

Kenshi na kenshi abanyeshure bo kw'ishuri iwacu bari abanyeshuri bakunda gusoma ibitabo bagakunda kuja kuraba ibitabo biri mu bubiko uko bimeze reka kandi vyarabaryohera.

Mu gihe abandi twako turafashanya udukogwa tw'imuhira bagenzi bacu bandi bari bagiye kwinonora imitsi murugo mu gukina umupira w'amaboko.

Mu mashure agiye ateye imbere baba bafise igibanza ciza co kurukiramwo ega, kandi imbere yabo bakaba bafise imbonisha kure.

I muhira iwacu dufise inzu yubatswe mu buryo bwa kijambere, ikomeye isize irangi nk'iryicatsi gitoto, eka n'icumye, kandi isakaje amabati.

Igicapo c'isi kiri inyuma y'intebe zikozwe mu biti zifise amaguru y'ivyuma reka kandi ata muntu n'umwe azicayeko.

Inyubako yubatswe neza kandi ikomeye ifise umuryango w'icuma kandi usize ibara ryera hejuru uwo muryango ufise igicapo kinyabutatu.

Ikibuga cagenewe gukinirwamwo umupira w'amaguru ucubatse neza gikikujwe n'ibiti birebire vy'amashami menshi inyuma yaco hariyo umuntu umwe.

Abakinyi b'umupira w'amaguru bariko bakina mu kibuga gifise ubwatsi butotahaye, umugwi umwe wambaye impuzu zera zifise n'ibara ritukura, uwundi mugwi wambaye izifise ibara ritukura n'iryirabura.

Ishure nigako mu bubiko bw'ibitabo hari ibitabo vyishi hepfo hakaba hari utumwanya twamabara atandukanye ayatukura nayu bururu iruhande yaho hari ibinyobwa.

Akabuga gatoya ko gukiniramwo umupira wa maguru gafise ivyatsi bitotaye n'amazamu matoya .Muri ico kibuga iruhande hari inkorofani ikozwe mu cuma.

Inyuma y'uburuhuko na yuko abanyishuri bose bagomba basubire mu byigwa intebe ziba zarononekaye mu gutumukirwa n'ivumbi.

Abanyeshure ,benshi bokwishure ,ishingiro ,ry'amakamba ,ntibakunda ikintu, kijanye ,no kuzinduka, kugeza yaho ,misi yose nahora nisanga, ndumwe.

Kubera, ihindagurika ry'ibihe, abigisha bamye bashima, ukuntu abajejwe indero, bahisemwo ko, abanyeshure, baza barambara, umwambaro usa.

Iyo naba naherekeje bagenzi banje gukina umupira w'amaguru kubera jewe ntakina na candondera agatutu musi yigiti kinini kandi gifise amashami menshi.

Mu gihe abanyeshuri twari mu mwanya w'akaruhuko, umuyobozi yariko ararengana yambaye umwisokero wirabura natwe twambaye umwambaro w'ishuri twese gusa.

Igikoresho bakoresha mu gufatanya urupapuro n'uruhundi bifashishijwe gutwuma twabigenewe, rifise irangi ryirabura.

Isomero rigaragara ata umunyeshure numwe arimwo ata n'umwigisha arimwo harimwo intebe zikozwe mu biti imbere hari imeza, n'intebe vyumwarimu na vyonyine bikozwe mu biti.

Igikoresho bakoresha iyo bagomvye ko amajwi ashamirana gikozwe mu buryo bwa none, kandi gihagaze ku cuma gikomeye, kandi kirekire.

Ishure ryacu rifise ikibuga kinini co kwidagaduriramwo mu gihe turi mu karuhuko, kandi ryubatswe mu buryo buteye imbere, risize n'amabara yera.

Umwarimu w'umusore yambaye umupira utukura n'umwisokero wirabura ahagaze imbere y'abanyeshuri bo bicaye ku ntebe zifise amaguru y'ivyuma reka kandi hejuru zikozwe mu biti.

Isomero ritarimwo umunyeshure, ritarimwo n'umwigisha, ririmwo intebe zikozwe mu biti, zisize ibara ryiza. Intebe imwe muri zo iriko urukaratasi.

Abanyeshure bo iruyigi bari bagize umuziriringi batangura gusenga ubwo ibibazo bari begereje kandi bari bambaye umwambaro usa bose.

Amashure yakina gihe ni amashuri adasanzwe kucanye n'inyubako, kuko usanga yubatswe mu buhinga bwa none asitswe amabara meza canecane ayera ni a sa ni cae atsi igitoto.

Umwigisha iminsi yose ari mbere yacu, yama atubwira yuko kwambara umwambaro usa n'uwa mugenzi wacu no gukurikira mw'ishuri, ar'ivyo bintu vya mbere vy'ingirakamaro.

Amashuri yakino gihe namashuri afise inyubako nziza ziteye igomwe bivuye ku kwitanga kw'igihugu abavyeyi n'abigishya bose bashize hamwe.

Ishure rya Kayanza riri mu mashure yubatswe neza kandi akomeye yo mu gihugu hagati reka kandi akarusho kiryo shure nuko ryubakishijwe amabuye.

Ishuri ry'intangarugero muri zone ya Kanyosha rifise ubwunjiriro bw'ivyuma busize ibara ry'ubururu, eka kandi n'amashuri akomeye.

Ibarabara ryivu ikikujwe n'ivyatsi n'ibiti bitotahaye ha kurya hari isomero ryubaswe mu buhinga bwa none.

Jewe na bagenzi banje duhora tuja gukinira umupira w'amaguru kukibuga gifise ubuhinga buhanitse gikikujwe n'utwuma dufis'ibara ryirabura

Imisi yose, mw'ishure ry'iwacu, hama hari umunyeshure afise igikorwa co gusukura akoresheje igikoropesho n'amazi meza.

Abarundi kuva na kera bari abantu bakunda igiterwa c'ikigori , niyo mpamvu bafata akanya bakaja kuraba aho gitewe n'uko kimerewe.

Isomero rinini ryagutse ririmwo intebe nyinshi z'ibiti , iryo somero rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye.

Imodoka ijejwe kunguruza abanyeshure bo kwishure rya cubahiro, ifise irangi ryera ikagira nirindi risa n'iryicatsi cumye.

Iki n'igicapo kikwakira ugiye kw'ishuri shingiro rya Makamba, kurico gicapo hariko abanyeshure bambaye umwambaro usa.

Ikigo c'ishuri kirimwo amashuri menshi afise umwanya munini wo kwidagaduriramwo hariho nuwo mwanya hariho n'ibiti bifis'amashami menshi.

Abanyeshure bariko barakurikira bambaye inkofero zirabura n'imyambaro yera kandi ifise ibara ry'ubururu.

Abantu benshi batamariwe kubera babonye akarima karimye mu buryo batari bamenyereye Kandi gakikujwe n'ubudaji.

Kuva na kera iwacu twamye turi abakunzi b'umupira w'amaguru, niyo mpavu gushika nino saha dukina umupira w'amaguru.

Kibuga cishuri rikikucwe n'ibiti birebire vy'amashami menshi n'ibindi bitoya. Namashuri menshi agerekeranye yubatswe n'amatafari ahiye.

Ishuri ryubatse neza kandi riteye imbere, rifise ikibuga cagutse kirimwo ibiti birebire vyiza bifise amashami menshi.

Ikibanza kirimo uruja n'uruza, abantu bambaye imyambaro isa, ku ruhande hari ubwatsi, ku rundi ruhande hari igiti kirekire c'amashami menshi.

Mu bwinjiriro bw'ishuzi shingiro rya ngagara hashajijwe n'amabara agiye atandukanye nkayatukura ari icatsi gitoto eka ina yera.

Inyubako yubatswe neza isize ibara ryera eka kandi igerekeranye ifise ahantu basiga imiduka.

Abanyeshure bo kwishuri rya kaminuza yitiriwe umweranda Pawulo .barafise imiduga minini minini ibatwara ikongera ikabatahana.

Umubatsi arikarubaka akoresheje amatafari ahiye yariyambaye isaruweti y'ibara ry'ubururu na agakofero k'ibara nk'a kigicatsi cumye.

Abigeme babiri bahagaze imbere y'abantu benshi abo bantu bakaba bicaye ku ntebe z'ibiti zifise amaguru y'ivyuma muri abo bantu harimwo bakavamahanga.

Mu minsi ya hera niho hateye ikiza ca ebola abaganga kirabahungabanya kuburyo bagira inama y'ukuntu bocirinda kandi bakagikingira n'abene gihugu.

Umwigisha naho yaba ahejeje kukwereka ,ibintu uko bikorwa, eka naho wobugiye kubisubiramwo ,yo, guma ari hafi yawe, kugira agufashe ku kintu cari co cose kigusovye.

Uwurundi kuva aho uronkeye intahe yo kwikukira busigaye bwaratee imbere bwararonse inyubako zikomeye nziza eka, kandi zubazswe ku buryo uteywe.

Imuhira iwacu hashajijwe n'ibintu vyinshi bigiye bitandukanye biryohera amaso y'umuntu ahashitse ubwa mbere. Turafise ahantu ho kwugama akazuba hashagijwe n'ubwatsi butoto.

Amashuri menshi ya kera, yari amashuri akomeye asakaje amategura kandi iruhande yaho kenshi haba hateye ibiti.

Ishuri ririmwo intebe zinini zinini, zagutse zikozwe mu biti, zifise amaguru y'ivyuma zisize ibara ryirabura.

mukanyosha hari amashuri menshi ashobora kukwigisha kubijanye n'umuyaga nkuba kandi ukavyiga ukabinonosora cane cane iyo uri umuntu usanzwe uvyiyumvamwo

Mu gihe umwigisha yaba ahejeje kudusigurira ibintu bijanye no gukora umuyagankuba twaca tuja kubisubiramwo kandi iminsi yose twasanga uko babidusiguriye ariko tubikoze.

Aho twaba hari hahagatiwe n'amashure ya kaminuza menshi, aho wasanga umunyeshure wa kaminuza atondana urukaratasi gusa.

Ishure rya kaminuza ngaha Bujumbura rimeze neza ry'intangarugero abantu bose bifuza kwiga ko eka kandi iryo shure ritanga ubumenyi buhanitse.

Ishuri rifise intebe z'ibiti zifise amaguru y'ivyuma idirisha ry'ivyuma risize ibara gera, n'ikibaho gisize ibara ryirabura.

Abigeme babiri bicaye bariko barayaga imbere yabo hari ikibanza kirimwo ubwatsi butotahaye kandi abo bigeme umwe muri bo yambaye amarori.

Abanyeshuri bariko bariga ku bintu bijanye no gufata amasanamu, umuntu ariko arabibigisha ni umusore yambaye umupira wirabura.

Kugeza ubu ntivyemewe guta umwanda aho ubibonye hose niyo mpamvu ku mabarabara bahashize udukono ku mashure eka no kwa muganga udukono twagenewe gutabwamo imyanda.

Abana ,benshi, bari baje, gushigikira bamwe muri bagenzi babo, bafise ubumuga, bwo kudatambuka ,bari baje bambaye ,impuzu nziza, z'Amabara atandukanye.

Abantu, bakora umwuga, wo gusudira, nibo bantu, kenshi, bakunda kwiyitaho; mu kwikingira amaso, canke mu biganza, kuko batinya, icobakomeretsa.

Umigisha agiheza kubigisha ibintu bijanye no kubaza ubwo nyene baca baja kubisubiramwo ku kibuga bakoresheje n'ibikoresho vyabigenewe.

Inyubako yubatswe neza inyubako yubatswe cijya mbere nini yya k kandi isitzwe ibaragera ifise ahantu habikwa imiduga.

Umuntu ahagaze imbere y'abandi benshi afise inkaratasi asa n'uwuriko arasoma, yambaye ibirato vyirabura, umwisokero w'ubururu, n'umupira wirabura.

Aha, hari mu gihe abanyeshuri, baronse impamyabushobozi, baribambaye impuzu, zifise ibara ryirabura, batereye hejuru, udukofero, dufise ibara ryirabura.

Ikigo kinini gifise aho bashobora guhagarika imiduga, kandi gikigujwe n'impome isize ibara ryera.

Ubwiherero bumeze neza bwa kijambere bufise aho bitunganiriza mu gukaraba intoki n'agasabuni.

Abubatsi bariko barapfundikanya ivyuma bambaye impuzu z'ubururu ka mu dukofero dufise ibara nk'iryicatsi cumye.

Abubatsi, bariko barapfundikanya ivyuma, baribambaye udufukamunwa, udukofero tw'ibara ry'icatsi cumye, n'impuzu zisa n'ubururu.

Uruhome rutandukanya ubwiherero bw'abagabo n'ubwo abagore uriko udupapuro twerekana neza aho bwiherero bw'abagabo buherereye, naho ubwo abagore uherereye.

Ku mashure iwacu twari dufise ubw'iherero bukozwe mu buhinga bwakijambere kandi iruhande yaho hariho agakono kagenewe gutabwamo imyanda.

Umwigisha iyo yaheza Ku twigisha misi yose ibintu bijanye nitumatumanako rya amakuru, twaca tuja kubisubiramwo dukoresheje ivyuma vyabigenewe.

Umuntu akora akazi ko kubaza, yambaye impuzu y'ubururu n'agakofero k'ibara ritukura.

Aho mbaye hari ishuri ryo mu Kanyosha ryubatswe kijambere , amashuri agerekeranye, kandi afise naho abanyeshure bashobora gufata h'ivyuma

Kuva na kera abarundi bamye bitaho ibintu bijanye n'ubuvuzi bw'imirima n'ibiterwa.

Ikigo kinini gifise ikibuga co kwidagaduriramwo kirimwo ivyatsi bitotahaye, ico kigo gifise inyubako isakajwe amategura.